hayssanka tani xeellishin aaze dizayssi giikko issi kifile giddon daro asati shiiqidinne ba kushe baqqishenne ufayetishe dizayssa beyaysko

hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko ceencha asatakko ceenchaykka gaammo giddon diza wodedakko izetikka ufayssara goppishe deettis

hayssan tani xeellashe dizay si aaze giikko asati shiiqidinne issisora issi medho may7o may7dinne eqqiday uttiday giidi dizayssa qoncisidi bessees

hayssantani xeellizay aaze giikkoe cencha nayti kowaase kaa7idinne xooni diyin cencha asati issife kezidi para togidi ufayssa guppishe deettes

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa garsene daro asati shiiqidi uttidayssa xaraphezikka gozgazen gozogozeti dizayssa beyays

Hayssan aazi xeellaze naagikko iray bukkidi di7otidinne issi gezzera diza keeththoyo kundursin asazi iza matan shiikidi dizayssa beyays.

hanka tani xeellashe dizay keehipee lo7iza katamako ha lo7iza katamazikka ciishataranne dumma dumma keeththetara keehipe lo7izayssao cillidi hekke

hayssanka ta beyizayssi aazaye gizayssa gidikko asati guyeranne sinterays gidi issi medho kumetha bollara may7idinne uttidaynne eqqida giidi dizayssa xeellays

Hayssan tani xeellizayssi issi macana daara hokkadanne issi tammu bira issi addezas immazeene bessashe iza dizayssa hayssi qoncisees

hayssa tani xeellizayssi gammo asati issifetethani hayssa bilxi ginna dooranas giigettida shura beza boochchaza maydinne oge bolla waassishe deetti

Hayssan tani xeellishin asati shiiqidi issi bolla gasha naytara manthatara caalatara shiiqidi utti didizayssa tani keehada xeellashi days,

hayssan tani xeellizayssi asati shiiqidi uttidi din izata kushen qasseka dumma dumma wozinxeta laaggizasi dizayssa hayssa taas bessishe deesku

Haysanka qaseka tas betishe dizaysi duma duma lo'iza asati shiqidine issi hasayaza kifilezs gathan shiqidine uttidi dosona

Hayssanka aazi beyazinaa gizayssa gidikko issi aayo daara ha simmada madirike sinthen eqqadanne haasa7ashe dizayssa hayssantas qoncisidi bessees.

hayssan tani xeellishin ay bettize gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessara ha simmidi izeti uttidi xeellishe dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro asati duulata keeththaza giddon shiiqidinne be tobeza tobetishe woykko haasayishe dizayssa hayssi qoncisees

Hayssanka qasse issi mapesha giddon asati shiiqidinne lo'iza asatinne zo'o zo'o asati shiiqi dizayssa samisileza giddofe tani keehada xeella desko.

hayssan aazey tani xeellizay gizayssa gidikko nam7u asati woykko adde asati issi matara uttidinne ha xeellishe izati dizayssa qoncesees

hayssa tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo'iza aawa dayssi hani baggara eqqin gedera dizaytikka eqqidi izi aazi xeellishe deettes

hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko issi addedayssi be aype bolla manaxiro wothidinne ha simmidi xeellashe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

hayssan tani be'izayssi aaze giikko dumma dumma maca naytinne attuma nayti kashe naytikka may'iza may7o' issisora ashan gulete bolla hiixetidi dizayssa beyayy

Hayssanka tani xeellishin daro dumma dumma miishati xabbasettidayti issi saame giddon oyddu mayzeneza giddon uttidi dizayssa xeellashi days

hayssan tani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko kathay7e aqarabettidi giigidinne daro dumma dumma woxeti iza giddon wodhdhine dizayssa hayssi qonciee

hayssan tani xeellishinne gaxxare keeththe daara iza gordettada maata keeththeya dizayssanne izata hino keeththienkarin bangay dolishe dizayssa bessa

Issi asho keeththa giddon addedayssi ashoza qancishe dizayssanne hayssi cshoashoz lo7ishin tani xeellishin lo7izayssa tani xeellashi daysko

hayssan cilada baabone woykko gelesho gizayssie hayssan uttidayssanne issi issi qaalara galchi geetettizayssazi uttidinne bezu7aso zo7ozara dizayssa beyays

hayssan tani xeellishin daro nayti issi bessan attuma asati shiiqidi uttidi dizayssanne issay issara haasayishe dizayssa be'ays

hayssa tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma saaxaratanne dumma dumma masobati shiiqidinne issi bolla dizayssa xeellashe days

hayssan tani xeellashe dizayssi issi addedayssi ha simmidi uutha giddora7ee gaammo dunguza maydinne yishe dizayssa xeellashe day hayssan

hayssan azi beyazina gizayssa gidikko issi zo'o aawa days dunguzza sharbeza be qoodhe bollara yeggidi uttidi dizayssa tani beyadis.

Hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko wora medoosatappe issino gidida urdale geetetti zaarako ha urdaleti keehippe modhonne gita gididayssa be ashi days.

Hayssanka tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko gita haaththe shoore duge goggidi aadhdhi bizayssa tani xeellays asatikka eqqidosoa.

hessan tani odettana gizay aze gizayssa gidikko hayssan macana qamisetinne dumma dumma may7oti bayzettiza suuqeykka deshini duge baggara qasseka dumma dumma ara miisheti bayzettiza timati meti beettizayssakko

hayssanka tani xeellizay aaze giikko issi adde naadayssi ha simmidinne miicanatho giidi gammo dunguza qoope be huphphe bolla wothi eqqidayssa beyays

hayssan aaze tani be ashe dizayssi giikko dumma dumma katha qommoti keehippe lo7izayti shiiqidinne hayssan dizayssa be ashe day goosseko

hayssan tani xeellishin ayira aworanne naytarays gidinne issi medho may7o kumethi may7di issi bessan eqqidayssa qoncisidi besseesko

Hayssanka tani xeelasha dizayssi dumma dumma silke giddon diza aplikashon equn hayssasikka qas issi silke gaaththan dizayssaza kessidi bessishe deettes.

hayssi aazi gaanas koydakkoka erikeshin nam7u cacha piliker gizayssi xaafettidi uttidayssa tani hintes nababadis guussu

hayssan tani xeellashenne be'ashshe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u asatakko nam7u asatikka haasayishe izeti dizayssa xeellashe days guussako

Hayisan tani xelizayis ahadu andeyina woy issanitho giza xupeyi hayis tana keehidi besishe dees.

Hayssa tani aazi xeella zina gizayssa gidikko noot jast gizayssi xaafettidie not jast efiromis gizayssi dizayssa be arshe dayss.

hayssan hayssa cililomedhooy giddon qas layni gizayssi hayzidi ingilizethora xaafetti di dizayssa be'ays laynni guossikka nu qonqar issi mesimere guussukko

hayssan tani xeellizayssi gebi lelimat gizayssi xaafeti uttidayssanne daro asati hayssa gaazexaza bolla uttidi uttidi dizayssa be'ashe daysko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza katamaza giddon korontey eexidi poo7ishe dizayssa hayssa tani beyashe dayssko

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi gita wolqama aawa dayssi ba aype bolla manaxire woththidayssi ha achche doydi haasayishe dizayssa beyays

hayssankka tani xeellishini daro koronte hayleti aadhidi aadhidi bishe dizayssanne qas iza lanqqera ee dumma dumma lo7iza keethati dizayssa be7ays.

hayssanka tani xeelliza wode izi aaza omiishay iitin asatie hayssa elatekireelekitilekke ooththiza asati shiiqidi ooththishe dizayssa qoncisidi bessees

hayssan tani be'ashe dizayssi koronte haylley izappe manaca'etiza bessazan issi aawa dayss yiidinne iza matan eqqidayssa beyayis

qasseka issi adde dayssi keehippe lo7izayssi hayssa elektrike woykko hayssa koronte hayle giigissiza addezi eqqidi dizayssa qoncisizayssa

Hayssan tani xeelliza mala gidikko daro asati woykko maalati daro keeththey hayssan dizayssa woykko lo'iza keeththey dizayssa xeellada beyadis

hayssan tani be ishin aaze beettizay giikko issi kipile giddon oydetinne xarapheti giigidinne keehippe lo7iza ogera uttidayssa be ashe daysiko

Hayssanka asati shiiqidinne issifatethan kathaza mishenne issay issara ufayettishe miicishe dizayssa hayssi qoncisidi bessishe dizayssaqo.

hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko mitha garsen issiso shiiqidinne oyddu asati uttidayssanne duge baggara akaafa oykkida addey eqqidayssakko

hayssa tani xeellashe dizay aazaye giikko daro asati shiiqidinne ciishshatara ba kushen oykqidi izati uttidi dizayssa hayssa misilizi qoncisees

Hayssanka tani xeella she dizayssi bayjettizayssi oroomiya hibirete ooso banke kogizayssi xaafetidi dizayssa hayssa taas qoncisidi bessees

Hayssanka qasse tani beyizayssi aaza gizayssa gidikkoe xaraphe be sinthin wothidinne daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi dizayssa issi bessee

Hayisani tani xeellashi dizay aazey gizayssa gidikko asati shiiqidi xarapheza lanqen uttidayssanne be qofa haasayettishe dizayssa qoncisees.

Hayssanka tani beyizayssi issi biiro giddon asati shiiqidinne be qufata qufata haasayettishe dizayssa hayssi qoncizi taas bessides

hayssanka tani be ishe dizayssi aaze giikko issi naadayssi shantan ba7idinne issi e so asa karera aadhdhidi bishe dizayssa qoncis

hayssanka tani be7ashe dizay aaziye giikko digital ye banki a gilgilotin sixeqemu be aggebaabu teteqemu dizayssi xaafettidi dizayssa tani xeellada nababadis

hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko nam7u gita gita aawati pude baggara eqqin hayssa ay tama saaten woykko tama koronte adagappe ashshiza asati eqqidi waraqata...

hayssan aazi xeellazina giikko issi addeye cililo qoope be huphe bolla woththidi kumetha poolise may7o may7dinne hayssan ha simmidi ekkidayssa be'ays

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi buiro giddon uttidayssanne qas izati ba sinthin haaththeta wothidayssa beyays

hayssane tama dano ashshiza ashati shiiqidinne issi bessan bees gidiza timirti tamarishe izeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

hayssan tani xeellashe dizay aazaye giikko issi keeththe ha keeththay akka lo7izayssanne keeththay karene lo7oy arba minces gido gizayssi xaafettidi dees

Hayssa tani xeellashe dizayssie pedraale wursetha woykko teqilay pirdibeete gizayssi xaafetidi dizayssa hayssa gibbeza bessishe deesko.

Hayssanka tani xeellashe dizayssi issi keeththe garsani daro asati shiiqidi utti didin issi addezi dendi eqqidi haasayishe izetas dees.

Hayssa tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi biiro be ashe days ha biiroza sinthal qasseka xaraphey dees iza bollaka qa laftoppe dees.

Hayssan tani xeellizayssi issi caaledi cimma aawa dayssas saketidi izete yiin suuththu biradhe xeerara ekkishe izete dizayssa hayssi qoncisees

Hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne keehippe lo'iza soo giddon izati eqqidayssa hayssa misilesi taas keehippe qoncisees

Hayssan tani xeellizayssi issi macasi daara be huphe bolla pestale qachadanne biiro giddon uttada xaafa shi iza dizayssa hayssan qoncisees.

Hayssanka tani xeellizayssi asati issi bessan dumma dumma meishati tiibitinne woykko telebezitennetinne hara hara meishati diza bessan gelishe dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne dumma dummae komputere oykki eqqidi ha xeellashe dizayssa hayssi taas keehippe qoncisii

Hayssa tani xeellashe dizayssi issi daabboy xaraphe bolla uuketidi yiede uttin asati iza sinthen eqqidayssanne waraqata be ishe dizayssa beyays.

Hayssan tani xeellashe dizayssi asati shiiqidi uttidinne izetas aadhdhiza woykko izetas yootettiza cingursa shiishenne akeekishe dizayssa xeellashe days

hayssan tani xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko issi macasaranne nam7u attuma asatara hisgidinne asatiy markawaraqata oykkidi eqqidayssa xeellashe days

Hayssankka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi mango giza mithay garsen daro asati shiiqidinne eqqi dizayssa xeellashe days.

hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko kashe muuqo nay yelettin aayiyakka iidimmida akimeyakka miicishe dizayssa tani xeellashe days hayssan

hayssanka tani xeellishe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi kifile giddon daro asati shiiqidinne ba sinthan kathatanne daabbota wothide dizayssa qonciseesqo

hanka tani xeellashe dizay aazey giikko nam7u asati gadinay adde nayti uttidinne macanayo pude xeellishe izeti dizayssa qoncisees

hayssanka tani xeellizay aaziye gizayssa gidikkoe issi haakime daara saketiza aayetase dumma dumma kinineta woykko dhaleta immashe dizayssa beyays

Hayssa tani beyizayssi aazey giikko asati eqqidi shiiqidi issi keeththe lanqen dizayssanne issi addezi be kushen may'o oyqqidayssa be ashe days.

hayssanka tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne issi bessan uttidi dumma dumma mishaza xeellishe dizayssa ayssi taas qoncisidi besseesko

Hayssanka tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko libbe qirxey dizaa shurabe mule nayti maydinne karedere asati oge kumidi yishe dizayssa xeellays.

aazee tani xeellashe woykko beashe dizayssi giikko asati oge kumidi henira ha simmidi yishe dizayssa hayssa misilesa bolla keehada tani xeellashe days

ayssan issi macasiya daara uttadanne ba naa kaasashe naa zo7o lo7iza naa idimmada naazatho miicashe izadezayssa hayssi taas qoncisidi bessi desko.

Tani xeellashe dizay aazaye gizayssa gidikko asati issi katama giddora aadhdhidi pude zo7o bollara may7ida asati bizayssa xeellashe daysko.

hayssankka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati oge kumidinne ha siimidi tangishshe woykko hemettishe dizayssa hayssan qoncisees

hayssanka tani xeelishe dizay aazey giikko dhale keeththezakko hayssa dhale keeththezay qas asi bayndayssa dhalezi berka ee doorettidi dizayssa qoncisee

hayssantani aazi xeellashe da zinma gizayssa gidikko issi keeththe gezetho keeththe zuufaza asati biidi poto denthidayssa ayssi misilezi keypenuus ake kesides harara qas gam7o gakettana

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kaamey uttiza bessazan tani kaame daro kaameta xeellashe dishin asatikka iza giddon aadhdhi aadhdhi dizayssa xeellasheda

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keeththe keexettidi giigetidi woykko keeththe gidonta haaththe gaaney oosettidi dizayssa ayssi qoncisidi bessees

Tani xeellashe dizayssi keehippe gitanne wolqama adussa gidida keethteko ha keeththiza lanqen hani baggarakka dumma dumma mithatinne maatati beettosonna

hayssanka qasse tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi koronte shubo garseni daro asati shiiqidinne haaththe qolishe dizayssa besse

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne gaammo dunguza may7idayti eqqin issi nozi izeta sinthera bishe dees

Hayssanka tani beyizayssi aase gizayssa gidikkoe issi melida ogey dees maatati iza giddon bayndays gede baggara mithatikka keetztzetikka beettoson

Hayssan oommo banke daamota gaalle gerincafe gizayssi xaafettidi uttidayssanne iza karera qas gashe nayti aadhdhi dibizayssa xeella shidays.

hayssanka tani xeellashe dizay aazey giikko dumma dumma pooliseti pude baggara diin asati shiiqidinneee issay issara haasayishe dizayssa beyays

hayssanka tani xeellizayssi aazee giikko dhale keeththekko dhale keeththezane yiidinne issi addey dhale shameshe dizayssa hayssi qoncisees

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne zayteynne dumma dumma miishe ba sinthan wothidinne ha simmidizeti eqqidi disayssa xeellashe

hayssan tani xeella shedizayssi aaze gidayssa gidikko ogey beettes ogeza giddora dummadumma miishatikka asatikka beettishedizayssa tani be ashe days

Hayssan tani xeellashe dizayssi tophiya giddon asatetha mawtey dizayssa hayssi nuus xaafidi ha bessi shedizayssa hayssa tani xeellashe dizayssa intes odashe deysko.

Hayssan tani aazi xeellazi na gizayssa gidikko asati shiiqidinne waraqata bolla xaafishe dizayssanne ha xaafetizayssaza nababishe dizayssa.

hayssan tani xeellashe dizayssi issi keeththe karen daro asati shiiqidinne waraqata ba kushen oyqidinne ha izati bessishe dizayssa hayssi taas qoncisi bessi desko

Hayssankka tani xeeelishini ogeza kumidi asati eqqidinne hugeza woykko hayssa ogeza pixxishe dizayssa hayssi misilezi keehippe taas qonccisisdes.

hayssanka tani be'ashe dizay aazeye giikko gita kaamikko ha gita kaameza bolla hayssa haylandeti iitidayssa shiishshidi issi bolla qachidi caamishe deetteesko

Hayssanka tani xeellashe dizayssi asati oge bolla kezidinne caala aayetarakahigidi hugeza woykko ogeza pittishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisides.

Hayssan tani xeellashe dizay aazi yeggizayssa gidikko maata giddon daro buurati wodhdhidayssa asati shiiqidi denthishe dizayssa hayssa akeekada xeellashe day guussikko.

Hayssan tani xeelizayssiaaze gizayssa gidikko oge bollappenne qasseka ogeza lanqefe dumma dumma iita meishata asati pittishi denthishe dizayssa tani xeella shida.

Hayssa tani xeella she dizayssi aazeee giikko gita gita pitota oykkidinne oge bollafe asati buurata pittidi pittidi dhayssishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessees.

Aaze tani be ashe dizayssi giikko kaame gede simmidi bishe dizayssanne kaameza bolla asati ke ishe dizayssa hayssa misilesi taas qoncisides.

Hayssan tani xeelashe dizay aaze gizayssa gidikko ubbatikka shiiqidi ogeza pittishe dizayssa hessa misilezi taas qoncisidi bessidesko.

hayssanka tani xeellizaysi aaze gizayssa gidikko haathe giddon daro dumma dumma buurati qoletidayssa asati kessidi izappe ke7idi kessishe dizayssa xeellidas guussikko

Hayssanka tani xeellizayssi oge bolla daro buurati qoolettin asay mule keidi ogeza pittishe dizayssa hayssa misilezi taas keehippe qonce si dessee.

Hihayssan tani xeellashe dizay aazae gizayssa gidikko asati shiiqidinne hayssae aspalteza bollape pito pittishe dizayssa tani xeellashe dees.

Tani xeellizayssi issi kaamey pude simmidi eqqin hakameza bolla dumma dumma miishata asati ehidinne caani she dizayssa ayssi misilezi taas qoncisides.

Hayssan tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko megafide la nam'u shaanne tammanne osupun maaroteth laytha gizayssi xaafetidin asati shiiqi eqqidayssa beyees.

hayssan tani xeelizayssi aaziye giikko tophiya dijita metawuqa mizige ba hidete histi bessidinne taati asharazi wosti wosetizakko bessishe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko payda metauqa kardeza usuppu saaten ekkite gizayssi xaafetidi dizayssa hayssi qoncisidi bessees

Hayssan tani xeellishin issi macasiya sintharadin nam'u attuma nayti heeni baggara eqqidinne ha izeti xeellishe dizayssa tani beyashe deesko

hayssanka tani xeellizay aaza gizayssa gidikko macanaya waraqata ba kushen oycada izi aaza qommo waraqata ha bessa shedizayssakko

Hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko payda qudiren woykko paan sin pisin yazge bugizayssi xaafettidi uttidayssa ayssi taas qoncisees.

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko instagirame demmite gizayssi xaafettidi uttidayssa ayssi misilezi tana keehippe bessishe dees

hayssa tani xeellishe dizayssi guye baggara gaammo asati hayqqidaytas gaaco babba woreda asati hayqqidayssas issi macasiya azazanashe dizaaro besseet

Hayssan tani xeella she dizayssi daro asati oge kumidi ha yishe dishin duge baggara qas kaametinne maduma miisheti keettzeti beettishe dizayssa tani qoncisa disdohe

Hayssanka tani xeellashe dizayssi gita xaraphey dishin haxarapheza aththera daro asati shiiqidi uttidayssanne xarapheza bolla dumma dumma miishey dizayssa qoncisidi bessees

Hayssanka tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidi madadara uttidi gaamo giddon hayqqida asatas mishetishe dizayssa qoncisidi bessees.

hayssan tani xeellizayssi aazi gizayssa gidikkoe abba giddon diza markabetakko ha markabetan asati kumidi kumidi caanettidi dizayssa hayssi poncisees

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko poliseta qano gizayssi xaafeti didin issi addedayssi sinthaso kezi eqqidey haasayisheezi dizayssa qoncisidi bessees

Hayssa tani xeellizaysidi bandira nam'u pooliseti sinthera dizayti oykqin haratikka kumeth booththa may'o may'di salpetidi yishe dizayssa be ashe days.

Hayssa gato hinteni tanara diza duussan woykko gam7on hintena galatash hayssan qasseta hintes aaththana koydayssi asati shiiqidi issisora oyssifo ize miisha dhuussi shedizayssa qoncisidi bessees.

Hayssanka tani beyashe dizayssi asati shiiqidinne issi bessan issay issara salantishe dizayssanne maata irxa maata oykqidi miicidi izati xeeletishe dizayssakko

Hayssan tani xeellizayssi kaameti guyeranne sinthe maarara ha simmidi iray bukkishin yishin dishin asati oy mastotera pude yanxila oykki kezidi salantishe deeta.

hayssanka qaseka issi macasaranne kare dereppe yida addedayssara hezgidi izati issay issara haasayidi micishe dizayssi qoncidi beette

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu maca nayti duge baggara eqqin nam7u attuma asati haara eqqidayssa beyays

Hayssanka yootetizay qofisoy dees hayssi qofisezi kare dere zeegatae ooso oy koyizayti diikko gizayssi xaafetidi dizayssa oy qoncisizayssa.

hayssanka tani beyizayssi issi addey heni baggara haasayishe dishinn issi macasya hani baggara qase hokkada xeella shi dizayssa taas poncisidii

Hayssa tani beyizayssi astokaaye pasporte kessanas koyiza asati kiminamas rejja timirte iddile hessanne hessa malatata bessite gizayssi xaafeti dubdidees.

hayssankka tani xeellishe gizayssi aaze gizayssa gidikko immigreshininna zeginet agelgilote gizayssi xaafettidi dizayssa lanqqen issi addey eqqidi dizayssakko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati daroti shiiqidinne issi bessan eqqidayssanne izati issay issara haasa ettishe dizayssa tani xeellashe daysko.

hayssanka tani xeellezayssi nam7u pooliseti duge baggara eqqi dini issi aawadayssi izeta lanqera eqqidinne miiceshe Aawozi dizayssa hayssan xeellashe daysko tani.

Hayssan tani xeelashe dizay aaze giiko poliseti heedzdzu cugan salfetidi dizayssanne ha salfetiday poliseti miicishe dizayssa keehidi qonccisees.

hayssan issi poolise dayssi gammo zoonene boreda woredan ci denban qebele giza wonjaleppe nexa gidida gizayssi xaafettidi dees

Hayssanka tani xeella she dishin hayssan arba mince zooneza karene daro pooliseti shiiqidinne ha simmi eqqidi izati dizayssa qoncisidi bessee

Hayssan tani xeellizayssa mala gidikko poliseti gelidi issi biiro giddon daro ba qofa aaththizayssa izatas aadhdhiza qofa siyishe dizayssa essinuuskehippe qoncisides

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko pooliseti salafettidinne keehi dalgabessan dizayssanne bandiray qas bollara polo luus gizayssa xeellashe day

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko bihiraawi merejanna deeninatin agilgilot gizayssi xaafeti uttidayssa hayssa misileji taas qoncis bessees

Hayssan qasse tani xeellizayssie nam'u pooliseta gidishin nam'atappe issinozi haasayishe dizayssa tani hayssan xeellashe days.

tani xeellishe dizayssi aazey gizayssa gidikko nam7u pooliseti heeni baggara eqqin issi aawa dayssa kushe idimmidi eqqidi mule asatizi hasayisishe dees

hayssi tani xeellashe dizay aaze giikko asati mitha giddofe mitha maagere cukkidi woykko qanxidi kessishe izati dizayssa hayssi qoncisees

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma poolisetakko pooliseti shiiqidi issifetethan uttidi dizayssa xeellashe days guusso.

hayssan tani xeellizayssi aazey giikko issi kifile giddon daro asati shiiqidinne eqqidi dizayssanne izata sinththen haylandetara dumma dumma miishati dizayssakko

Hayssan korontezi iitii koronttez giigisanaas giidi bolla mithaza bolla keyishe diza addetinne gaden qas izatas oykki uttida asati beetosona.

tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati oge kumidinne izisora ha xeellidi yishe izeti dizayssa qoncisiza misileo

hayssan tani xeellizayssi issi orde dobocama gidida aawa cima dayssaa ha aawa cimazas puuchazikka puulunthukko mule aawozikka babisettes

hayssan tani xeellishin issinikka be shooron dizayssara issi tiitan qayaretere na gizayssi xaafetidi dees

hayssan tani xeellashe ddizayssi asati keehippe tamarda asati abi ayme dera giidi izati ha simmi eqqidayssa xeellashe ddays isa zeena hintes aaththizay tanikka mashi kaymako haran getettana

hayssan tani xeellashe dizayssi hayssa hu7e qalxuca woykko hu7e malaxa adde dayssa tamare nayti tamare nayta bolla ooththiza aawoza biranu negga geetettizayssana

Hayssanka aazi xeellashe dazina giikko lo7iza asati shiiqidinne issi bessan uttidi ba qofaza aaththishinne aadhdhiza qofaza siyishe dizayssa tani xeellays.

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon daro asati shiiqidinne be qofa siishenne xaafanas giigettishe dizayssakko

hayssan tani xeellizayssi aazeye gizayssa gidikko keehippe modho gidida asati shiiqidinne issi mitha garsen uttidi ha simmidi xeellishe dizayssa be asheda

hayssanka tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko duge baggarakka pude baggara asati uttidi din giddon heni baggara issi aawazi daynnazi uttidi dizayssa qoncisizayssakko

Hayssan tani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko asatihi duge baggara kaafude baggara iz gidi eqqi uttididishen giddo zara qasseka maata malay ii aasa abey bay doli shedizayssa xeellays.

Hayssan tani xeellashe dizayssi hassa addisa ba kaatamazas kantiba gididaaro adaneth abebey nam7untho miraabe kordera limate jammarshidayssa yootishedee.

tani aazi xeellashe woykko be'ashe dazina gizayssa gidikko hayssa koronte hayle dhayssiza asati woykko polotikeynna asati shiiqidi issi bessan uttidayssa be7ays.

Hayssanka tani be'ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro asati issi kifile giddon shiiqidi dizayssa qonccissizayssakko tani be'izaysi.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko asati waraqatanne iskibirto oykqidi issi biiro giddon uttidinne siyishe dizayssa hayssi qoncisees

hayssan tani be ashe dizayssi issi adde dayssi be duunaso mayke shiishshidinne eqqidayssanne zo7o qoofe izi be ho7e bolla wothidayssa be ashe dayssa.

Hayssanka tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko issi addeyssa kettidi apila may7di quma7edi uttin guyera qas harati yiidi iza be ishe dizayssakko saro gam7ite

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko dotore abi aymederanne issi macasiyara eqqidinne ba kushe bolla denthidi qaala caaqo gelishe dizayssa abeyays

Hayssanka tani xeellishin daro asati shiiqidinne uttidi ha simmidi xeellishi izati dizayssanne ba odettiza oda siyishe dizayssa xeellays.

hayssan dumma dumma ba deretho katha kathidi asati shiiqin iza kathazappe aaththidi aaththidi asazas immishe izati dizayssa qoncisees

Hayssan tani xeellishe dishin aaza beettizay giikko issi gifile giddon daro asati shiiqidinne ha simmidi uttidi dizayssa hayssa misilesi taas qoncisidis.

Hayssanka tani xeellashe dizayssi ye fast muziyam ye worg ayobiliyu be7aal gizayssi iyu beliyu be7aal gizayssi xaafetidi dizayssa be7ashe days.

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikkoe issi macasiya tukke essashe woykko pentesashe dishinne harati iza uyanas lokkom'i yiidi uttidi deetes

Hayssantani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththe karen daro asati shiiqidi salafettidi izeti dizayssa hayssi taas keeshippe qoncisishe dees

hayssanka tani xeellashe dizay aazi gizayssa gidikko asati issifetethan shanta woykko borsa ba7idenne iziti bizaabessa tani awo gidokko karon taggikko bishe dizayssa xeellades

hayssanka taas beettizayssi aaze gizayssa gidikko asati giya giddon shiiqidinne giyatishenne bayzishe shamishe dizayssa qoncisidi besseesko

hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati timatimetanne dumma dumma qimama qimemee miishata bayzishe dizayssa qoncisidi besseesko

hayssanka tani xeellizay aaze giikko kowase kaasanchati kowaase meedazan ka7ishe izati dizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisidi bessides

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththey yiidinne diza zokkoza maxi menthethi qolidayssa asati xeellishe dizayssakko

hayssanka taas beettishe dizayssi heni baggarakka hani baggara gidin daru asati shiiqidinne uttidi dizayssa bessees hayssika keehippe qoncisees

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko giya giddon dumma dumma qaye kathata asati bayzeshe dizayssanne ashamishe dizayssa hayssi qoncise.

hayssanka tani xeellashe dizayssi hayssa dumma dumma banke keeththen ooththiza asata beyays asatikka shiiqidi be bira ekkanas eqqidi salfettidayssa beyays

Hayssanka tani beyizayssi asati shiiqidinne issi bessan izi aasa qommo ooththo ooththishe waraqataka nababishe izati dizayssa qoncisees

Hayssanka tani ayzi xeellashe dazina giikko bajajotakko bajajozi qasseka oyddu ichachu gidizayti guyenne sinthe maaran dizayssa be'ashe daysko

hayssan taas qoncidi beettizay aaze giikkoe bollara maata keeththetho hizgi keexettida keeththe kareni dumma dumma suretinne bayodi alqea dizayssa qoncise

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko nam'u macasati eqqidi miicishe dishin attuma nayti qas lanqen lanqen eqqidikka miicetes gussukko bexam lo'ees

Hayssanka tani xeellashe dizayssi keehippe woyshe tamay eexishe dishin hessa tamaza lanqen asay eqqidayssa hayssan tani xeellashe daysko.

aaze tani hayssan be ashe dizay gizayssa gideekko issi macasiya booththa qofe be huphe bolla wothadenne ha iskirinezakko shiiqa xeellashe za dizayssa be ashe daysiko

Hayssan tani xeellashe ddizayssi issi macanayekko hanno macanayakka duge simmadanne ba huphe oyqqadanne iza miicashe uttidayssa san tani keehada xeella akeka disko.

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko mithatanne dumma dumma kathi zeretidinne dolishe dizayssa hayssi keehada xeellada beyada akeekades

hayssan tani qasse xeellashe dizay aase gizayssa gidikko tamare nayti wulayta soddo yumberestepfe hayssa mocona giza mocona boroga beyana yida gizayssi xaafettidi deessee

Hayssanka tani xeellizay aazay giikko issi madadara asati shiiqidinne booththa may7o bollara may7idayti uttidayssa xeellashe daysiko tani.

Hayssan tani xelliza wode guye baggara dangarssatanne sinthe baggara qassika gaammoti izgidi shiiqidinne izeti issi bessan uttidayssa hayssan xeellashe dayskko.

Hayssan issi macasiya daara shuchcha garsen eqqadanne boos yoos giza meesha oyqqadanne ha simmada iza xeellashe dizayssa qoncisiza misileqo.

ahazey hayssantani xeellashe dizay gizayssa gidikko issi macaniya wora lanken karetha shurabenne booththa sure gixada eqqadayza dizaaro bessishe deesko

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi macasiya hani baggara uttada xaafashe dizayssanne gedde baggarakka issinozi uttidii ha xeellizay

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko issi bessanne asati hani baggara mazagabishe dishin harati qas yiidi uttidi deettesko.

Hayssan taas beettishe dizay aazey giikko misgaba paydazas masagabishe diza asatanne hayssa iza misgabaza saaten ayfe bolla wothettiza massaraza issi nay wothidayissakko.

Hayssanka taas beettishe dizay aazoy gizayssa gidikko asati shiiqidinne mazagabise dishin haara biidinne misgabazas eqqida asati deettes

aazi be' ashe dazi naa gizayssa gidikko payda xaabisishe diza asata tani hayssa giddon be ashe dizayssa be' aysko ee

simmidos hayssan qasse hara hara dumma dumma miisheta hayssa asati yiidinne shiiqidi eqqin izata komputerera tamarsiza issi addey uttidi dizayssa be ashe daysko

hayssan tani xeella she dizayssi asati shiiqidinne misigabaza masagabeti shedizayssanne eqqidi xeeli she dizayssa tani hayssan xeella shedayssikko

hayssan tani xeelizayssi ahaze gizayssa gidikko asati mazagabettanas shiiqidinne be sunthan xaafetishe xaafishe dizayssa bea

hayssa tani xeellashe dizayssi issi caala aawa dayssi ha simmidi eqqidi be kushe guye aaththidi ba7idi izi dizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisees.

hayssan tani be ashenne xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati kaasancha dembazon kaachishenne marshetishe dizayssa tani xeelladis

hayssanka tani xeella shiddizay zo7o kumetha may7o may7idade isporteynnati woykko kowas kaasanthati oge zara ha simmidi izati woxxi shiddizayssakko

Ero tani hayssan be ashe dizayssi aaze eggizayssa gidikko daro isporte kaasanchati woykko guwaase kaasanchati shiiqidinne issi bessan shiiqidi oge bolla izeti eqqidayssa hessa misilezi qonchesides

hayssankka tani xeellashe dizayssi nam7u tamanne oyddantto githa wotha itophiya giddon gizayssi xaafettidi ee dizayssa qonccises.

hayssan tani xeella shedizay kuwaase kaassanthatakko kuwaase kaassanthati zo7o medho kumethi may7o may7idinne ha simmidi muleyti woxtxishe dizayssa xeella shedays tanikka

tani xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko kuwaase kaassanchati kuwaase kaasse meedazan issife gelidi izeti dizayssanne ka7anas giigetishe dizayssa xeellays

Ha7ikka tani xeelle shini hayssan isporteynnati kuwaase kaa7iza nayti shiiqidineee kuwaaseza kaa7ishe e izati dizayssa keehippe bessees.

Hayssan qasse tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko kuwase kaasanchati ka'ishe issay issa be qesera sugishe dizayssa hayssi qoncisees

Hayssanka tani beyizayssi aaziye giikko kuwaase kaasanthatakko kaassanchatikka hayti gede ha kundanaatho giidinne kaaseza bolla dizayssa xeellashe dees

hayssan qasse kowaase kaa7ida asati ka7idi xoonida asati demadaliyaza qoodhe bolla woththidinne ha simmidi xeelishe izati dizayssa hayssa bisilezi taas qoncisidi bessides

kuwaase kaasanchati ka7anappe sinthe issay issara salantishe dizayssa hayssa misileza bolla keehada akeekada xeellada qoncisadis

hayssanka tani xeelizayssi aazay gizayssa gidikko gashe nayta shiishshada essada astamaariya kushe kushe izetas oytethada essidayssakko izakka giddon aadhdhada eqqadadawusko

Hayssan tani xeellizayssi aaza gizayssa gidikko kuwaase kaasanchatao kuwaase kaasanchati kushe kushe oyqetidinne issi bessan shiiqidi uttiday eqqiday gidayssa xeellashida

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko galal7o medho issi medho mayda asati isporteynna asati shiiqidinne issi katama kumidi ogezara yiishe dizays.

Hayssan tan xeelli shin kowase kaasanchati kaa7ishe dizayssanne bolla guppidi guppidi yadhishe woykko hirishe woykko qabishe dizays qucizdidss.

hayssanka tani be'izay aaze giikko gashsha nayti kowase kaasanchati maca nayti shiiqidinne issisora ha xeellishe dizayssa hayssa misilezi tana bessidesko

hayssa tani xeellizayssi nam7u shaanne tammanne laapun gita woththa itophiya giddon gizayssi xaafettidi uttidayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessees

Hayssan taas xeelleshe dizay aaze gizayssa gidikko hayssan kuwaase kaasanchati denbazan kaa7ishe dizayssanne issi nay ha baggara duge aadhdhidi bishe dizayssakko.

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma masamaariyata iskibirtota hi dumma dumma laaphiseti beettishe doosona goosso

Hayssan tani xeellizayssi issi kalkuleterekko hayssi kalkuleterezi issi miisha nuni nuus hu7eppe daridayssa izan gujjidi darsidi beyiza miishekko

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko hayssa asati puutto suqi shedizayssakko puuttozi suqetidi heezdzuli qaqatan suqeti sheddizayssa samisileza bolla tani beyardis goo.

hayssan aze beettizay giikko mayo sikiza maashinnezakko mayo sikiza maashinezi karethanne dumma dumma medho oyqqidayssa hayssi taas bessishe dizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi yexiza hayssa gase jiipase daarokun izi lanqenka daro charjeretinne dumma dumma miishati dizayssa xeellashe daysiko

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi gita maxaafa masatizayss dizayssanne ha maxaafaza qasseka gede simmidi uttidi dizayssa xeellashe day

Hayssanka xeellashe tay dizay eqqida saaxine malakko hasaaxine malayo asi doyidi yeggidayssa izakka doya dizayssa xeellashe deys

Hayssanka tani xeellizayssi aazi e gizayssa gidikko maqaseko hanna maqaseyakka may'o gidin hu'e gidin daro miishe qanxiza miishiyookko

Hayssa tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko ula bollae essettiza hayssa xawulappe oothettida meeshey giigidi dizayssa xeellashe daysiko.

Hayssan tani xeellashshe dizay aaze gizayssa gidikko issi maxaafa wogga gitta maxaafa daysse uttidi dizayssa ayssi misilezi taas qoncisides

tani be ishin dalga gadey beettes ha dalga gadezan qasse ashawatinne dumma dumma miisheti ehidi qoletidi qolettidi dizayssa hayssi misilezi tana qoncisi bessee

Hayssanka tani xeellashe dizayssi kaamey be utethaso gelidinne maarara pude simmidi utti dizayssa hayssi keehippe taas bessishe deesiko.

hayssan tani be7ashe dizayssi keehippe lo7iza keeththe garsera asati ha simmidi borsa oykqidi yishe dizayssa tani xeellashe days

hayssan qasse taas beettizay aaze gizayssa gidikko hayssa koronte hayle iza bolla xaafettida kaame gitadayssi adussi oge bollara aadhdhidi bizayssa be7ashe deys

Hayssan tani xeelliza wodey kaameti mithagarsene dizayssanne hayssa kaameza sinthan gaarey qas pude bishe dizayssa hayssa misilleza keehada tani xeelladees.

Hayssanka tani beyashe dizayssi issi kaameey ha baggara dishinnii qas keehippe lo7iza kaameya giddera dizayssanne gede baggara keeththeti beettizayssa beyays

hayssanka tani xeellashe dizayssi issi gita aysuzo giza kaamezi oge kumidinne ha simmidi yiishe dizayssa tani hayssan xeellashe daysko

Hayssanka taas beettishe dizay aaze gizayssa gidikko daro kaameta bolla dumma dumma meeshata asati caanidi wothidayssanne efida iza besse

hayssanka tani xeella she dizayssi teyguutha kaameyakkanna kurcu kurcu gaada dizaaronne hayssi izi aati caanizayssa gidinka taas eretton nayssako

hayssan tani xeelli shin kaamera ha dalga ogera yishe dizayssanne ha ogezi qaseke hipeka dalga gididayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessees

hayssanu tani aazi xeella sheedazi naagizayssa gidikko issi ba qulo gidizaara disishini issi bolla issi addezi kezi eqqidayssanne ba qulowa gide simmadayzaaqa bana gashe dizayssa si misile si qoncee

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko asati issi bessan shiiqidinne daro asati gede simmidi eqqidi aykkone gere xeellishe dizayssa beyays

tani xeellashe zizayssi uddufu tammu kushe soldawute gizayssi xaafeti duttin gita keeththey iza matara buro oosettidi wurontayssi dizayssa qoncisees

Hayssa tani xeellizayssi zaytetinne dumma dumma dhiilleti woykko dhiilleti shiiqidinee hayssa bessazan ishshgettida meshara hissgi uttidayssa

hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro kaameti keehippe lo7iza katama giddora gede ha ha mutishe izeti dizayssa qoncisees

issi addezi hokkidinne xaafishe dishin issi neya be kushe idi madanne duge iza xeellashe dizayssa hayssi misilezi keehidi qoncisidi bessi

Hayssanikka tani xeellashe dizayssi issi gita keeththe banke keeththey dishin ha banke keeththeza naagiza issi pooliseey wula bolla uttidayssa xeellashe dayss.

Hayssan qasseka keexxettidi buro keexxetetha bolla dizayssa wuronta keeththey keexxettishe dizayssa hayssan tani be ashe days goossako.

hayssan aazi xeellazi naagizayssa gidikko issi mela diza kifile xeellashe days hayssa mela diza kifilezanka aykko miishey bayndayssa be ashe days

Aazi xeelashe dizana gizayssa gidikko issi kifile giddon tammare nayti tamaarishe dizyassa gashe nayta izati gididayssa hayssan xeellashe days.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi lo7iza keethe duge baggara dishin qas mithatinne dumma dumma miishshati beettishe deettes.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko oydekko oydezikka mela baado kifile giddon dizayssanne asi iza giddon baynadayssa tani be7ashe dayskko.

Hayssa tani be ashe dizayssie hayssa biraanu neggaranne haratara shiiqidi geda simmidi eqqin haratikka gede baggara tamare nayti dizayssa be ashe daysqo.

aazey tana beyizay dizayssi giikko issi macasiya qas eqqada lo7u kushin mela xeenkichalo gidara aasi mada eqqada miicashedara

hayssa tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gashe tamare nayti shiiqidinne tamarishe dizayssanne tamarsasheka iza dizayssa qoncisees

Hayssan issi tamare naadaara booththaranne karetha walaka may7o may7adanne ha simmada miicanatho gaada iza eqqidayssa xeellashe daysiko hayssana.

Hayssan gasha nayti keeji kifile nayti issife tamaridi wursidinne anjetetha gallassan ba bee ciishaka oykqqidi izoti dizayssa bessishe dees.

Hayssan tani xeelleshin taas beettizayssi saa haaththey duge simmi qoletizayssa fostere bolla oyqqidinne gita gita asati shiiqidi oyqqidi deettes hara misile bolla gayttana.

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko ogey mela pace oge dizayssanne qas pude baggara keeththeynne qa mithati beettizayssao.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko mela diza oydeekko hayssa mela diza oydezikka beettishin iza giddon asi baynnayssa xeellashe di?

hayssa tani aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko tamare nayti uttidi bees bees imettida patana uttidi pattanetishe woykko xaafishe dizayssa qoncisees

Hayssan qasse tani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko oge dalga ogey de ishin dalga ogeza duge baggara maashiney dizayssa sitaaske hippe qoncisidi bessidesko.

hayssan qasseee nam7usora efisa keehi dalga ogey dees ha dalga ogezan gede haassada tani xeellishin daro kaametinne asati eqqide dizayssa xeella

hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi lo7iza ogera issi baase daara aadhdhadanne bashe dizayssa hayssa misilezappe xeelladis

Hayssan keehippe gita katamay deettes ha katamaza lanqera gede ogey aadhdhidi bishe dizayssa hayssi misilezi keehidi tana qoncishees

Hayssanka tani xeellashe daysdizayssi issi kaame daara gede oge bollara aadhdha bishin hayssa issi tirafikke daara oge bolla izo essashe dizayssa hayssi taas misilezi keehidi goncesee.

hayssan tani xeellashe dizayssi issi dalga ogera gita kaami ha simmidi yishe dizayssanne qasseka hayssi gede simmidi issi nozi bishe dizayssa xeellay

hayssan tani xeellizayssi maashinezi duge baggara goyizayssazi ooththishe dishin qasseka pude baggara din7iza woykko ogeza liiqisiza mashinezikka deesko

hayssan tani xeellashe dizayssi aaza egizayssa gidikko issi hu7e bo7ati ekkiza addeyee ha simmidi kaame sinthara eqqidayssa xeellashe dayss

hayssa tani xeellashe dizayssi issi naadayssi eqqidinne issi algamatan eqqidayssa tani ha xeellashe daysko addezo

Hayssan tani xeellashe dizayssi arba moncew haadhzdzafa pirka gizayssakko arba mincenqa haadzdafa pirkay giigettidayssa tani erarke shin achchi xeellashe days xoossi galata ekko

hayssa tani xeellashe dizay macasya7e ooththashe woykko ba kushe mecetashe dizayssa hayssa misilezi zaaridi ehidi ehidi tana bessishe dees.

Hayssan tani xeellizayssi hayssan bomba giddon caala asatara gidida asati shiiqidinne ayto meecetizayssanne bombaza doyidi uyishe dizayssa xeella shidays

hayssan tani xeellashe dizayssi asati shiiqidi bombaza lanqen shiiqidinne be kushe izati meecetishe dizayssa hayssa misilezi taas keehippe qoncisidi bessetes

hayssanka tani xeellashe dizayssi aaze giikko addesaba haaththe goggiza sultanetanne arada qirincafe xifetebeete gizayssi xaafettidi dizayssakko

Hayssantani xeella shedizayssi asati zumatho gidayssa bolla kezidi eqqininne gaaththan qas keeththen asati keexi shedizayssa hayssi misilezi qoncisidi besseesdo.

hayssan tani xeellizayssi haaththe tan kirezakko haaththe tan kirezi oosetti dizayssanne ta xeellishin keehippe izi lo7izayssa hayssa misilezi qoncisi deesko

Tani be7i shini haaththe bomba doyidinne asati shiiqidi bombaza giddon be kushe meecetishe dizayssa hayssa misilezan keehada xeelladi yoyssekko.